Niraba n gbiri moɣali bi zaŋla mashin shɛli silmiinsi ni mali gbiri boɣa la n gbirili tankpa shɛli maʒini maa ni gbiri maa ka bi mali tipa n vaari tankpaɣu maa n yira tipa maa nyɛla zaɣ ʒiɛ ka silmiin maʒini maa mii nyɛ zaɣ dozim

Bihi ayi n ʒiya ka yino ʒi kuɣu zuɣu ka yino ʒi tingbanni ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu lorila ŋun ʒi tingbani ŋo puuni ka zaɣ kurili mini bia ka bi ʒi bi nyaanga ka yili gba ʒiya bia so ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu maa gbali gbuni bia so ningbuna piɛri yirina

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu o gbunila suu o nuuni n ŋmahari waagashe ka siba tam o tooni kurifooti ni ka chɛrigi bɛ dinni ka waagashe shɛli bin pun chim ka di bɛ ŋmani ni n tam gbambili zuɣu ka gbambili shɛli gba ʒi o sani ni gaɣali ka kpam bɛ dinni

Niraba n gbiri salima ka tihi ʒɛ bi nyaanga niraba maa puuni shab ʒɛnʒɛla zuɣusaa ka tabi bi shee ka so ʒiya ka silba taha bɛ bi sani taha maa puuni shɛli kom biɛla dinni ka shɛŋa nyɛ zaɣ kuma bi gbimi yooi kom zuɣu ka kom maa nyɛ zaɣ dozim